Paɣaba ka bi yɛ situra koŋkoba zaɣŋmarisiŋmarisi ka so zaŋ tani n lo o nyongolini ka di kom nyɛ zaɣ'nuɣso ka anfooni tabi dikpuni ka di kom nyɛ zaɣ'nuɣso ka bi yɛ situra dabam dabam zaɣ'ʒiɛ zaɣ'gakaɣili ni zaɣ'piɛlli

Daa niriba paɣibabi zimi ka yiɛ sitira konkoba zaɣi zɛɛ zaɣi piɛlli zaɣi vakahali ka loori zaya ka o kama yɛ zaɣi vakahali zaɣi piɛlli ka so tam loori maa ni ka loori napɔŋ bɛ di puuni ka bi kɔhiri bi nɛma sima kawona sima kawona tuya.

Duu ka di kom nyɛ zaɣ piɛlli ni zaɣ sabinli ka fulaawaasi tam teebuli zuɣu teebuli maa kama nyɛ zaɣ piɛlli ka furila yili zuɣusaa ka di kom nyɛ zaɣ dozim